Abezempilakahle abazijabuleleyo sebeqedile ukwelapha izakhamizi esigabeni basebecabanga ukuthi ngcono bethathe umpikitsha baphakamise iminwe yabo emoyeni abanye bagqoke okumhlophe bonke bavalile amakhala kanye lemlomo

Abantu basemkhankasweni owezempilakahle bakhona abagqoke izikipa ezifananayo, njalo omunye ugqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka, owesifazana ubambe umntwana omi phambi kwakhe ingalo.

Abantwana abanengi bayesaba ukuhlatshwa ijekiseni nxa behlatshwa isikhathi esinengi bayabe bekhala. Umntwana uhlezi esitulweni umongikazi ugqoke amagilovisi umhlaba ijekiseni.

umama uhlezi bamhlaba ijekiseni ngowezempilakahle uvalile amakhala akhe lomlomo eceleni owezempilakahle ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamagilovisi laye uvalile umlomo lamakhala

Abezempilakahle kulezi insuku sebetshona begqokile izigqoko ezibavikela emikhuhlaneni eminengi bevalile njalo lamakhala lomlomo lapha ezandleni begqokile amagilovisi bamile kulezitulo ezilombala omhlophe.

Umama uyahlekelela, udlala lomntwana wakhe omphetheyo, basesibhedlela, umntwana uqedwa ukuhlatshwa ijekiseni ukuze evikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo kulezi insuku, ehlasela abantwana abancane.

Abantu bezempilakahle. Abagqoke impahla ezilombala olithanga. Bavalile amakhanda. Lapha emakhaleni, bagqoke izifonyo ezilombala omhlophe. Ezandleni lakho bagqokile amagilovisi. Omunye ubhabhule isigubhu ngemuva esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle bahamba bebhoda esigabeni bethontisela abantwana abancane bebavikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo . Umama uhlezi ugqoke isikipa esibomvu waqhiya lekhanda ukhangele owezempilakahle ethontisela umntwana.

Basukume ngobunengi abantu esigabeni besiza ebantwini bezempilakahle, abahlola abantu umkhuhlane weCovid 19. Bagqoke impahla zabo zokuzivikela. Lapha ezandleni bagqokile amagilovisi amhlophe.

Abezempilakahle abagqoke impahla ezimhlophe emakhaleni bavalile ngezayeka ezilombala omhlophe , ezandleni njalo bagqokile amagilovisi okuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane , bahlaba ubaba ohleziyo ijekiseni.

Abazempilakahle ababili abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane. Bavalile emakhanda kanye lasemakhaleni lobuso. Ezandleni lakho bagqokile amagilovisi alombala olithanga.

Owesilisa ogqoke iyembe elemkhono emide uhlezi usesibhedlela eceleni kwakhe kulomongikazi ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka lamagogorosi ubambe owesilisa ingalo ugqoke amagilovisi umongikazi.

Abezempilakahle abamileyo abanye bagqoke izikipa ezifananayo. Umama wezempilakahle ukhotheme ubambe umntwana lapha engalweni. Omunye laye owesifazana okhothemeyo ogqoke amagogorosi.

Kuhle ukuhlatshwa ijekiseni uvikelwe eminye imikhuhlane eyabe isihluphile. Bakhona odokotela labomongikazi ababuya ezigabeni belande ukuzohlaba abantu amajekiseni bebavikela kuleyo mkhuhlane.

Abezempilakahle abasendlini lapho okulatshwa khona izigulane bagqoke impahla eziluhlaza emakhanda bavalile ngokumhlophe baphinda bavala amakhala Kanye lomlomo ezandleni bagqokile amagilovisi.

Abenhlanganiso ye "UNICEF" bamile abesilisa kanye labesifazane, bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.I"UNICEF" iyanceda kakhulu ezikolo kumbe ezibhadlela.

Ikhona inhlanganiso esigabeni esisipha abantu ukudla. Yisikhathi sendlala abantu sebelamba. Bayaphiwa amasaka womumbu abesilisa kanye labesifazana bakhona kuleyondawo. Omama ababili babambisane isaka lomumbu.

Abezempilakahle bagcwele egangeni bagqoke izikipa ezinengi abanye bakhona ezifananayo njalo bahlanyela izihlahla eziphakathi kwamasaka.

Abezempilakahle bamile omunye njalo uhlezi phansi ugqoke ijazi elimhlophe. Kuletafula phambili kwabo elilelembu elimhlophe njalo laptop. Izitulo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle bahlezi, abanye bagqoke izikipa eziluhlaza abanye njalo bagqoke izikipa ezimhlophe, bonke bavalile amakhala abo lomlomo, kulamatafula phezulu kwamatafula kulezigubhu zamanzi lamabhuku.

Abantwana abanengi bayakhuthazwa ukuthi nxa eqeda ukudlala kumele ageze izandla. Lasesikolo bayafundisa abantwana, yikho abantwana begeza izandla empompini.

Umama ubhabhule umntwana phambili. Usempompini uzokukha amanzi. Uthwele ibhakedi elilombala omnyama. Ukhelela kilo amanzi. Ngemuva kwakhe lapho ami khona kulezihlahla ezinengi.

Abezempilakahle bahlezi abesilisa labesifazana, bahlezi ezitulweni ezilombala omnyama . Owesifazana ugqoke isigqoko esiluhlaza .Kukhona njalo omunye ogqoke isikipa esilombala olithanga.

Bayazidlalela abantwana emanzini , akumelanga abantwana bedlalise amanzi baquthile abantwana ababili omunye ugqoke isikipa esilo mbala obomvu..

Abesilisa labezifazana abasemkhankasweni wezempilakahle bahlezi abanye bathwele amabhuku lapho ababhalela khona abakufundiswayo abazempilakahke bayakhuthaza abantu ukuthi baziphathe kuhle bengatholi imikhuhlane.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kugcwele abantu abanengi. Abanye sebeze bemile , abesifazana kanye labesilisa. Bayahlabela ,bayaqakeza izandla . Kulethafula evalwe ngelembu elimhlophe elezigubhu zamanzi phezulu.

Abantu ababili. Owesilisa lowesifazana. Owesifazana ubambe owesilisa lapha emahlombe. Uyamduduza, njalo ugqoke inkombalanga, esandleni. Owesilisa ukhothamise ikhanda phansi. Ngumuntu okhanya cabanga kakhulu.

Abezempilakahle bamile esibhedlela sabantu abagula ingqondo abaesifazana kanye labesilisa. Abanengi bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesi bhakabhaka, owesilisa omileyo phakathi kwabo ogqoke iyembe emhlophe wabopha lethayi.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo umduli upendiwe ngependa emhlophe njalo kulamabhakane amabili amakhulu ,elinye ibhakane libhalwe ngamabala abomvu elinye ngamabala amhlophe.

Abezempilakahle abahleziyo esibhedlela sabantu abagula igqondo. Abanye bahlezi ezitulweni ezilombala obomvu. Abanye njalo bamile. Abanye bagqoke izikipa ezilombala omnyama. Ngemuva kwabo kulesihlahla esikhulu.

Ukucabanga kakhulu kwesinye isikhathi, kuyenza umuntu ecine esehlanya. Umuntu uhlezi, uyedwa. Ubambe ikhanda. Ugqoke okumhlophe. Uyakhanya ukuthi, ucabanga nzima. Kumele adinge umuntu, wokuthi axoxisane laye.

Esibhedlela kulabantu abahambahambayo kukhona owezempilakahle ofuqa umbheda olamavili kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza abanye abantu bahlezi kuleyondawo.

Izibhedlela kumbe amakiliniki ungangena phakathi izakhiwo ziyakwe kuhle kakhulu imiduli yakhona ipendiwe ngependa elithanga akhona njalo amafasiteli kuphinde kubendawo elotshani pansi okuluhlaza

Umama uhlezi embhedeni wesibhedlela, ugqoke isikipa esilombala omhlophe phezukombhedala kulomntwana omnace oleleyo odlaliswa ngowesilisa ogqoke okumhlophe phezulu, kukhona njalo umama ogqoke amagogorosi waqhiya ngeqhiye emhlophe omileyo.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okulaliswa khona abantu abagulayo okuyabe kulembheda eminengi elombala omhlophe . Kukhona njalo izingubo ezimbathwe yizigulane ezilombala obomvu.

Abesilisa ababili abaxoxayo. Omunye ukhathazekile ngaphakathi kwakhe. Uxoxela umngane wakhe. Umngane wakhe uyamduduza. Kuqakathekile ukuthi nxa ulohlupho udinge umuntu ozaxoxa laye.

Ezibhedlela kumbe amakilinika kuyabe kulendawo zokuhlala, lapho izigulane besalinde odokotela, phansi kuhlanzekile akula ngcekeza

Esibhedlela kumbe emakiliniki kukhona imibheda lapho izigulane ezilala khona nxa bezihlola kuyabe kukhona njalo omongikazi abayabe begqoke ezimhlophe bavala amakhala abo ngezifonyo.

Umama ubeselensuku ezinthathu elalisiwe esibhedlela. Umama usengcono. Uhlezi phezu kombheda. Udokotela usebuyile. Usexoxisana lomama njalo sekhululile umama ukuthi abuyele ekhaya ngoba sengcono.

Esibhedlela kukhona izindlu lapho odokotela abalalisa khona abantu abagula kakhulu. Kulombheda olombala omihlophe elamavili phansi. O dokotela labo mongikazi bayabuya bezohlola abantu laba abagulayo ngaso sonke isikhathi

Esibhedlela abantu bayabe behlezi ezitulweni belindele ukungena bebone odokotela. Nxa ungena emnyango kukhona amabala abhaliweyo phezulu emdulwini ngamabala amnyama.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abangcina khona imitshina, imitshina le isetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane njalo kukhona imitshina ehlola ukuhamba kwegazi emizimbeni ihlolanjalo ingaphakathi yomuntu.

Indlu lapho okugcwele khona imitshina eminengi eyokuhlola izigulane esetshenzisa ngodokotela, kukhona njalo izitulo lapho izigulane labodokotela abafika behlale khona

abezempilakahle abasafundela ukuba ngodokotela bahlezi omunye lomunye uletafula yakhe njalo bagqoke okumhlophe emakhaleni bavalile kanye lemlonyeni ngezifonyo

Owesilisa ofundela ukuba ngudokotela uhlezi, Ugqoke ijazi elimhlophe, lamaglovisi alombala omhlophe, phezulu kwe tafula kukhona umtshina owukhangeleyo owubambileyo.

Ikhabothi elombala omhlophe egcwele amagabha alemithi, imithi le isetshenziswa ngabezempilakahle nxa beselapha izigulane njalo bayabebezivikele nxa bezobamba imithi leyi, begqokile amagilovisi.

Amabhakede amanengi abekwe phansi. Kuletafula, phezulu kwetafula kulokudla okuphekiweyo okubekiweyo. Umduli upendiwe ngependa emhlophe njalo kwamanye amatafula kulezinto ezitshiyeneyo bekuphekwa kulindlu.

Abezempilakahle abafundela ukuba ngodokotela bamile. Abesilisa kanye labesifazana, bagqoke amajazi amhlophe bonke. Abanye bafake izikhwama amajazini.

Omongikazi kumbe bengabe befundela ukuba ngodokotela abagqoke amajaketi amhlophe. Ezandleni lapha bagqokile lamagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona imithi esemagabheni abayisebenzisayo.

Abezempilakahle abafundela ukuba ngodokotela baphakathi kwendlu elemitshina kanye lemithi etshiyeneyo bagqoke amajazi amhlophe bonke, bayafudela ukuthi imitshina lemithi leyi kusetshenziswa njani.

owesilisa omileyo phambi kwabanye ugqoke isudu wafaka le tie lapho omi khona ngemuva kubhaliwe ngamabala amhlophe kuqakathekile ukuthi umuntu akhulume phakathi kwabanye abantu

Abezempila kahle abamileyo isamende siyabukeka siyacazimula asilangcekeza bagqoke izikipa ezifananayo bonke , izikipa ezilombala omhlophe.

Bagcwele abantu bahlezi emkhankasweni wezempilakahle, abesilisa kanye labesifazana phambili kukhona abantu bagidayo abaphakamise izandla emoyeni abagqoke impahla ezimhlophe.

Abezempilakahle abamileyo. Phansi lapho abami khona. Kulombala oluhlaza .Abesilisa kanye labesifazana .Ngemuva kwabo kukhona iphetshana elikhulu elibhaliweyo ngamabala abomvu .

Isikhathi esinengi ungahamba esibhedlela ugula kakhulu, odokotela bayafika bekuvalele esibhedlela. Kukhona izindlu lapho abagcina khona abantu abagula kakhulu. Kuyabe kulemibheda, bayabe besenzela ukuvuka nsukuzonke odokotela bekuhlola.

Ubaba lomama baqeda ukuhlolwa igcikwane lomkhuhlane omkhulu, owengculaza. Ngesilungu sithi yiHIV / AlDS. Bobabili batholakale bengalawo. Abezempilakahle sebexoxisana labo bobabili. Bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuqhubeka bezigcinile. Ukuze bavikeleke, bangawubambi.

Imota yesibhedlela ethwala izigulane. Phakathi kuyabe kulesitulo njalo kube lombheda lapho isigulane esilala khona. Imota leyi ilombala omhlophe ilevili elikhulu ngemuva elimnyama.

Esibhedlela kubhaliwe emdulini ngamabala aluhlaza okwesibhakaka njalo umduli wesibhedlela uyakhiwe ngezitina ezibomvu awu plastwanga njalo phansi kuhlanzekile akula ngcekeza

Esibhedlela kukhona indawo lapho okulatshwa khona abantwana kuyabe kulembheda ngakho kukhona abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe owesifazana ogqoke ijazi emhlophe ukhuluma lomntwana ohlezi embhedeni.

Esibhedlela kulabantu ababili abahlezi ebhentshini abesifazana , abathwele abantwana ababili njalo abamileyo abagqoke amajazi amhlophe ngemuva kwabo kule bhentshi, kukhona amafasiteli.

Bahlezi abezempilakahle eztulweni ezimhlophe bagqoke amajazi amhlophe. Lapha ezandleni bathwele amahlamvu esihlahla, kukhona njalo abantu abalande ukuzolatshwa kuleyindawo kuletafula emhlophe ohambi kwabo.

Bonke abagula kakhulu odokotela esibhedlela bayabalalisa. Ikhona indlu elombeda. Abantu bayabuya bezobavakatshela. Kukhona isikhathi isibhedlela abayabe besibekile esezivakatshi.

Bahlezi omama kanye labobaba labantwana ebhentshini lesibhedlela bathwele amabhuku abo ezandleni. Duzane kwabi kulomduli oyakhiwe ngezitina onamathiselwe amaphepha amanengi.

Emagcekeni esibhedlela kukhona abantu ababili abakhanyayo omunye ugqoke ijazi elimhlophe omunye ngumntwana oyinkazana umile, isakhiwo sesibhedlela sipendiwe njalo sibhaliwe phezulu ngamabala amnyama kulamaluba acecisileyo.

Abantu basesibhedlela bahlezi abanye njalo bamile .Bamelele ukungena bebone odokotela. Phandle esibhedlela kulamaluba acecisileyo njalo uphahla lwesibhedlela phezulu lubomvu . Kukhanya izihlahla ezinkulu.

Ziyalandelana izitolo emadolobheni lapho okuthengiswa khona amaphilisi abantu abagulayo lokunye okunengi nengi, abantu bayalayelana isitolo esiyabe silentengo ephansi nxa sithengisa amaphilisi.

Kungaba sesibhedlela kumbe ekiliniki, kumbe ekhemisi, imithi eminengi iyabe iphakathi kwama gabha kungaba ngama philisi amagabha lawa amanye alombala omhlophe amanye njalo ayabe elezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu ababili abezempilakahle abamileyo .Omunye uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe , ngemuva kwabo kukhona abanye abahleziyo. Phambikwabo kulama lephuthophu lamakhompuyutha abawasebenzisayo.

Owesilisa ogulayo ulele embhedeni esibhedlela ugqoke okumhlophe bavale ngelembu elilombala omhlophe eceleni kwakhe kulomtshina kwelinye icele kulodokotela omileyo ogqoke ijazi elimhlophe.

Owesifazana uhlezi uqhiye ikhanda, usesibhedlela. Eceleni kwakhe kulodokotela ogqoke ijazi elimhlophe, obambe eyinye into esandleni emhlophe. Phambi kwabo kuletafula elebhuku elivuliweyo elikhulu.

Bahlezi abantu bahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye ngabahlolwa iBP, abanye njalo ngabathathwa amagazi lapha emunweni befuna ukuhlola igcikwane le HIV. Abezempilakahle bagqoke impala ezimhlophe lamagilovisi.

Umuntu ohlezi esitulweni ogqoke isikipa esilo mbala obomvu oweze mpilakahle ogqoke ijazi elimhlophe uyahlola lumuntu umkhuhlane we bp phezulu kwetafula kukhona umtshina webp lezigubhu ezimhlophe.

Umuntu osesibhedlela oleleyo ogqoke impahla eziluhlaza ulindele ukuhlinzwa ibhundu leli elisesiphaqeni sakhe elikhulu. Odokotela bayamhlinza namuhla.

Ubaba uhlezi ugqoke iyembe emhlophe elomkhono emide bayamhlola lapha emehlweni, kule tafula elombala omhlophe, elomtshina omhlophe osetshenziswa ngo wezempilakahle ukuhlola ubaba.

Abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, bavala amakhala lomlomo. Lapha ezandleni bagqokile njalo amagilovisi alombala omhlophe. Bami endlini egcwele imitshina elombala emhlophe.

Owesilisa osesibhedlela ohleziyo wakhothamisa ikhanda ebambe intonga yakhe esandleni umongikazi eceleni uyamduduza ngoba ubaba ufike watholakala elegcikwane le hiv.

Abazempilakahle omunye uthwele umntwana udokotela uyahlola ukutshaya kwenhliziyo yomntwana esebenzisa ithuluzi lakhe omunye othwele umntwana ogqoke isifonyo emakhaleni ezivikela emkhuhlameni

Kwesinye isikhathi odokotela bayathatha umthambiso womuntu ogulayo bawufake egabheni elikhanyiselayo elilesivalo behambe lawo e"Laboratory "besenzela ukuyahlola umthambiso ukuze bebone ukuthi umuntu ogulayo ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Elaboratory sithola izinto ezinengi kungaba lemitshina esetshenziswa ngodokotela kumbe imitshina ehlola amagazi abantu leminye imithi ngakho odokotela abasebenzela lapho bahlala begqokile amagilovisi esandleni.

Owesifazana ohleziyo osesibhedlela, ukhangele umtshina omkhulu ophambi kwakhe, olombala omhlophe. Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe lamagogorosi. Usebenzisa umtshina ukuhlola umama ohleziyo.

Elaboratory kukhona ikhabothi phezulu elombala omhlophe ngaphansi kwekhabothi kuletafula enkulu elombala omhlophe eceleni kulesitulo esilombala omnyama

Owesilisa osebenza esibhedlela ugqoke ihembe elemkhono imide elombala abomvu. Ubambe umtshina ophambi kwake. Umtshina lo ngoyokuhlola izigulane olombala amhlophe .

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela esibhedlela kumbe omama emakhaya nxa befuna ukuzihlola ukuthi bazithwele, ithulusi le bayayifaka phakathi komthambiso womuntu ongumama nxa beyikhipha iyabe isitshengisa ukuthi umama uzithwele iyabe itshengisa imzila emibili nxa engazithwalanga kuyaphuma umzila owodwa.

Umuthi osembodleleni onamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amnyama umuthi lo utholakala eLabolatory umuthi lo usetshenziswa ngodokotela

Owesilisa ose laboratory umile ugqoke iyembe elemikhono emide elombala obomvu, ubambe umtshina omkhulu olombala omhlophe owokuhlola izigulane.

E laboratory kulapho esithola khona imitshina eminegi esetshenziswa ngodokotela kukhona njalo ifasitela lapho efasiteleni bavalile nge curtain elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka letafula enkulu emhlophe.

Isikhathi esinengi odokotela abasebenzela elabhorathori kumele batshone begqokile amagilovisi ezandleni ngoba eminye imithi abasebenza ngayo ilobungozi ngakho kumele izandla zihlale azivikeliwe.

Imitshina esiyithola eLaboratory. Ingabe ihlola izigulane. Kwesinye isikhathi, isetshenziswa ukuhlola izikhwehlela kanye legazi. Odokotela bayabe bedinga umkhuhlane, oyabe uhlasele lezo zigulane.

I tafula enkulu elombala omhlophe elensimbi ngaphansi esiyi thola elabhorethori phezulu kwetafula kulo mtshina kanye le khompuyutha esetshenziswa ngo dokotela.

Imitshina eminengi esiyithola elaborethori esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye imitshina iyabe imkhulu ilombala omhlophe njalo umduli welabhorethori upendiwe ngependa emhlophe nke.

Umtshina omkhulu esiwuthola e"Laboratory" umutshina lowu bayakwanisa ukufaka umuntu phakathi nxa bemhlola, owesilisa ogqoke ama "socks" amhlophe.

Itafula elamabhokisi amhlophe, lesigubhu , lomtshina olombala omhlophe. Itafula leyi ise laboratory , umduli upendiwe njalo kuhlanzekile kuleyi ndawo.

Elaboratory kukhona ikhabothi lapho odokotela abagcina khona imithi yabo eyabe isemagabheni akhanyiselayo njalo alezivalo ezimhlophe anamathiselwe amaphetshana amancane amhlophe abhaliweyo amabizo emithi leyi.

Imithi esiyithola elabhorithori .Iyabe iphakathi kwamagabha akhanyiselayo alezivalo ezimhlophe enamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi .

Elaborethori ungangena phakathi kuletafula enkulu, emdulwini kunamathiselwe amaphetshana abhaliweyo ngokumnyama. Kuhlanzekile phezulu kwetafula.

Owesilisa usesibhedlela ulele embhedeni olombala omhlophe, ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka udokotela umile ubambe umtshina ophezulu uhlola lo oleyo embhedeni.

Elaboratory sithola imitshina eminengi ehlola izigulane eminye ingaba mncane eminye njalo ibe mkhulu, imitshina eminengi ilombala omhlophe eminye njalo ihlola ukuhamba kwegazi emizimbeni yabantu.

Esibhedlela abantu bayafika behlale emabhentshini besalindele ukungena bebone odokotela abantu abamileyo abanye bagqoke okumhlophe lapha emdulini esibhedlela kulamagwaliba mduli anamathiselweyo.

Umama uhlezi esitulweni esibhedlela uthandele ilembu ngapha phezulu emahlombe unqunu kukhona abantwana ababili omunye uphambi kuka mama ulele embedeni omhlophe.

Owesifazana wezempilakahle ogqoke okumhlophe phezulu waqhiya ekhanda wavala amakhala kanye lomlomo ngesifonyo umile esibhedlela kulembheda eminengi elala izigulane kanye lama "curtain" aluhlaza okwesibhakabhaka, umduli upendiwe ngependa emhlophe.

Umama uselensuku ezintathu elalisiwe esibhedlela ubegula kakhulu kodwa usesizwa ngcono usekwanisa ukuvuka ehlale embhedeni, udokotela uhlezi eceleni uxoxisana lomama usemkhululile ukuthi engabuyela ekhaya ngoba sengcono.

Umntwana uyagula bamlalisile embhedeni esibhedlela .Kulelembu elimhlophe lapho olele khona . Abezempilakahle omunye umbambile omunye njalo uhlezi esitulweni usalungisa ijekiseni ukuthi ehlabe umntwana esandleni.

Izigulane zilele embhedeni yesibhedlela zimbathe ingubo ezibomvu. Umduli wesibhedlela upendiwe njalo kulefasitela elingenisa umoya. Ifasiteli livalwe ngekhetheni phansi kuyacazimula kuhlanzekile.

Umama usesibhedlela uhlezi esitulweni uthwele umntwana. Owesilisa owezempilakahle uhlaba umntwana ijekiseni emlenzeni emvikela emikhuhlaneni eminengi.

Omama yikho sibabiza sisithi zimbokodo. Omama basukumela phezulu. Abantwana abancane bayahlatshwa amajekiseni esibhedlela. Umama usukume wahamba lomntwana wakhe uyaxoxisana lomongikazi engakahlabi umntwana ijekiseni.

Omama basesibhedlela bahlezi ebhentshini baqhiyile amakhanda abo, ababili bagqoke izikipa ezimhlophe bathandele amantsaro bonke lapha ezandleni bathwele amaphepha.

Bamile abantu esibhedlela abanye njalo bahlezi emabhentshini, owesilisa ogqoke isudu othwele ibhuku elimhlophe ukhangele phansi uxoxa labantu omi labo.

Bahlezi omama emabhetshini ezibhedlela basukume ngobunengi omama labantwana babo abancane bayathontiselwa ezibhedlela ngalo umbiko ufikile kubo mama bonke basukuma ngoku phangisa.

Kukhona okungamagajana esikuthola esibhedlela okusetshenziswa ngodokotela nxa bethatha amagazi abantu. Kuyabe kulezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kulamaphetshana amhlophe phakathi. Okungamagajana lokhu bayakuhambisa emalaboratory sokusiyahlolwa amagazi lawa.

Umuntu ulele esibhedlela owezempilakahle ugqoke impahla ezimnyama ezandleni wagqoka amagilovisi alombala omhlophe uyamhlola lapha emlonyeni kukhona njalo lemitshina emikhulu emhlophe.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa ngo dokotela nxa behlola izigulane. Kukhona njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu. Imitshina eminengi kulezi insuku isilamavili phansi iyafuqeka.

Owesilisa ogulayo olele embhedeni wesibhedlela olengubo ezimhlophe. Unqunu lapha esifubeni , udokothela uhlezi eceleni .Ubambe umtshina esandleni wawufaka lapha esifubeni uyamhlola.

esibhedlela kulapho esithi nxa sigula sigijimele khona siyebona odokotela kanye labo mongikazi kukhona amathulusi amadokotela abawasebenzisayo nxa belapha izigulane ama thulusi lawa alombala ocazimulayo awensimbi

Esibhedlela sithola amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela, amanye phambili ayabecijile njalo alombala ocazimulayo. Nxa izigilane zigula udokotela uyasebenzisa amathuluzi lawa.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela ehlola abantu abagulayo njalo ihlola lemkhuhlane etshiyeneyo. Kukhona eminye ehlola ukuhamba kwegazi emuntwini ogulayo. Eminye njalo ihlole ingaphakathi yomuntu.

Umbheda esiwuthola esibhedlala lapho abalalisa khona abantwana abancane nxa bebahlola. Umbheda lowu phansi ulamavili uyakwanisa ukuwufuqa njalo olezinsimbi nsimbi ezilombala omhlophe.

Igajana elincane elide esilithola esibhedlela, nxa odokotela beqeda ukukuthatha igazi befuna ukuyalihlola befuna ukubona umkhuhlane okubulalayo bayafaka phakathi kwegajana leli bebesebehambisa e laboratory

Esibhedlela sithola izinto ezinengi odokotela abazisebenzisayo nxa beselapha izigulane, kukhona njalo amathuluzi agoqela izigelo uyawathola lawo esibhedlela amanye njalo amathuluzi alombala ocazimulayo.

Amagabha amakhulu esiwathola esibhedlela amanye ayatshenziswa ukufaka incekeza nxa esibhedlela abantu beqeda ukudla bayajikela amaphepha kulawa magabha. Elinye lilombala omnyama, omunye olithanga njalo elinye lilombala obomvu.

Minengi imitshina kulezi nsuku esiyithola esibhedlela. Kungaba yizibhedlela zemakhaya kumbe ezemadolobheni, zonke sezilemitshina ehlola abantu abagulayo imikhuhlane eminengi emzimbeni. Eminye imitshina ilombala omhlophe.

Esibhedlela ungahamba ulezinyo elibuhlungu, odokotela bayafika bekuhlole, nxa lifuna ukufilwa, bayalifila, nxa lifuna ukukhitshwa ikhona ithulusi odokotela abakhipha ngayo izinyo.

Amathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane, amathulusi lawa agoqela izigelo, ayabe elombala ocazimulayo ngemuva kukuwasebenzisa odokotela bayageziswa amathulusi lawa ngemithi yakhona.

Umtshina esiwuthola esibhedlela olombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umtshina lowu usetshenziswa ikakhulu ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane. Imitshina minengi egcwele ezibhedlela eminye mincane eminye njalo mikhulu.

Esibhedlela kulapho esisindiswa khona impilo zethu nxa sigula ngodokotela kanye labomongikazi, ikhona imitshina abafika odokotela bakuhlele ngayo befuna ukubona ukuthi umkhuhlane owugulayo yiwuphi wakhona.

Abantu abagulayo umkhuhlane wenhliziyo kwesinye isikhathi odokotela esibhedlela bayafika besebenzise ithulusi yabo eyokuhlola ukutshaya kwenhliziyo eyabe ilombala obomvu kwezinye indawo ocazimulayo.

Izibhedlela ezinengi sezilemitshina eminengi abayisebenzisa nxa behlola izigulane. Siyambonga uHulumende lasemakhaya izibhedlela lazo ziphiwe imitshina, abantu abahlala emakhaya abasathwali nzima bebuya emadolobheni.

Ikhabothi esiyithola esibhedlela. Izikhathi ezinengi ibaseceleni kombheda wesigulane. lsigulane siyafaka izinto zaso emashelufini, ezigoqela amaphilisi, lamabhuku aso, esibhedlela. Yitafula elamavili le. Ngakho odokotela bayifuqa lula.

Esibhedlela kukhona imitshina odokotela kumbe omongikazi abayisebenzisayo nxa behlola izigulane befuna ukubona ukuthi zibulawa yiwuphi umkhuhlani. Utshina ulombala omhlophe.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela elapha izigulane, eminye mikhulu eminye njalo mincane. Eminye imitshina yandise ukuba lombala omhlophe, kukhona njalo lendawo lapho okugezwa khona izandla.

Ithulusi esiyithola esibhedlela. Ithulusi leyi isetshenziswa ngodokotela nxa befuna ukuhlola inhliziyo yomuntu ogulayo befuna ukuzwa ukuthi itshaya njani basebenzisa ithulusi yonaleyi.

Amagajana amancane asetshenziswa ngodokotela ukuthatha igazi labantu befake phakathi kokungamagajana lokhu bebesebehambisa elabhorethori besiyahlola ukuthi isigulane singaba sibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Akhona amathuluzi esibhedlela odokotela abafika bewanike abantu abalimeleyo oyabe engakwanisi ukuzihambela yedwa. Umuntu lowu uyabe ehamba edondolozela ngaleyothulusi ukuze engezwa ubuhlungu obunengi kakhulu.

Amaphilisi ayimihlobohlobo, eminengi. Amanye amaphilisi ayabe elombala olithanga. Amanye njalo elombala omhlophe. Isikhathi esinengi amaphilisi, andise ukuba phakathi kwamabhokisi, ayabe evaliwe. Ukuze angatshaywa ngumoya.

Imithi eminengi yandise ukuba sebhokisini, ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lezixwayiso ukuthi abantu besebenzise njani umuthi

Eminye imithi eyesikhiwa esiyiphiwa esibhedlela ngodokotela eyabe isemagabheni elezivalo ezibomvu eminye njalo iyabe iphakathi kwamabhokisi avaliweyo abhala ibizo lomuthi.

Imithi eminengi eyesikhiwa eyelapha abantu. Ungabe uyiphiwe esibhedlela kumbe uyithenge ekhemisi iyabe iphakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe njalo amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi umuthi lo ngowabantwana kumbe ngowabantu abadala.

Eminye imithi esifika siyiphiwe esibhedlela nxa sigula iyabe iphakathi kwamagabha amhlophe ale sivalo esimhlophe .Ayabe ebhaliwe ngokumnyama kungaba ngamafutha okugcoba laba abale sikhumba esilumayo .

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama lilomfanekiso wezinyamazana okutshengisela ukuthi umuthi ophakathi welapha izinyamazana njalo kukhona omunye umbala olithanga eceleni kwenyamazana.

Usukhona umuthi olapha abantu ababulawa ngamehlo .Uyabe usembondleleni encane elesivalo esimhlophe .Eceleni kulebhokisi lomuthi elilombala omhlophe elibhaliweyo lalo

Imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe ibhaliwe ngamabala ibizo lomuthi ophakathi eceleni kwembodlela kulebhokisi lomuthi elibhaliweyo lalo

Igabha lomuthi elilesivalo esimhlophe lalo limhlophe, libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo amnyama. Ibhokisi elomuthi elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kweyinye indawo libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi laphinda labhala lezixwayiso abantu okumele besebenzise ngazo umuthi lowu.

Amaphilisi anathwa ngabantu abalomkhuhlane weBP. Asegabheni elilesivalo esimhlophe. lgabha libhaliwe ngamabsla amhlophe. Labhalwa lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Imithi eminengi eyesikhiwa kungaba ngamaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela kungabe uyiphiwe esibhedlela kumbe uyithenge e kemisi isikhathi esinengi iyabe iphakathi kwamabhokisi amanye amabhokisi alombala oluhlaza ebhaliwe ngamabala amhlophe.

Amagabha amabili awamaphilisi alezivalo ezimhlophe abhalwe okufananayo ibizo lamaphilisi lokuthi amaphilisi asetshenziswa njani ukuze abantu bawanathe ngokuqondileyo.

Manengi amaphilisi anathwa ngabantu .Kukhona amaphilisi anathwa ngomama bezivikela ukuthi bengazithwali . Kukhona njalo amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni . Amaphilisi ayimhlobo hlobo eminengi etshiyeneyo .

Imbodlela elomuthi wokukhwehlela, ilesivalo esimhlophe, inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi ngamabala amnyama, eceleni kulebhokisi lomuthi.

Imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe inamathiselwe iphetshana elilombala olithanga elibhaliweyo ngamabala abomvu. Eceleni kulebhokisi lomuthi elilombala olithanga elibhaliweyo ngamabala amnyama eceleni.

Igabha lamaphilisi elivaliweyo ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya. Lilombala omhlophe lesivalo esimhlophe, libhaliwe ngamabala abomvu kwezinye indawo amnyama.

Amabhokisi amathathu . Amabhokisi lawa angabe elamaphilisi phakathi njalo abhalwe izinto ezingafananiyo okutshengisela ukuthi okuphakathi lakho kwehlukene njalo kulapha imikhuhlane etshiyeneyo .

Abantu abalunywa ngamehlo kumbe amahlo aphuma izilonda usukhona umuthi wabantu ababulawa ngamehlo uyabe usembodleleni encani emhlophe elesivalo esimhlophe njalo ubhaliwe

Amaphilisi amanegi andise ukuba sebhokisini. Ibhokisi liyabe livaliwe njalo amaphilisi ungavula phakathi ayabe egoqelwe ngelinye iphepha ukuze engatshaywa ngumoya. Ibhokisi liyabe libhaliwe phandle ibizo lamaphilisi.

Ibhokisi elilomuthi wokukhwehlela libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa ibizo lomuthi ophakathi. Imithi eminengi iyandise ukuba semabhokisini ivaliwe ukuze ingatshaywa ngumoya

Imithi eminengi ingaba sekhemisi kumbe esibhedlela iyabe iphakathi kwamabhokisi njalo ayabe evaliwe ukuze engatshaywa ngumoya. Amanye amabhokisi ayabe emhlophe ebhaliwe ngokumhlophe kumbe elombala obomvu.

Ibhokisi elikhulu elilombala omhlophe kwezinye indawo umbala oluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo aluhlaza njalo lamnyama libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi

Imithi eminengi enathwa ngabantwana abancane isikhathi esinengi amabhokisi emithi lawo andise ukuba lomfanekiso womntwana omncane njalo ayabe ebhaliwe ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana abancane.

Igabha lomuthi elilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Linamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Eceleni kulejekiseni odokotela abahlaba ngayo izigulane.

Odokotela bayasikhuthaza esibhedlela nxa besinika imithi bayasintshela ukuthi kumele siqale sibale okubhaliweyo emabhokisini singakasebenzisi okuphakathi ngoba umuntu uyacina esenza okungayisikho ngoba engabalanga .

Imbodlela yomuthi elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe ngamabala .Eceleni kule bhokisi elikhulu elilombala omhlophe lalolibhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngabomvu .

Imithi eminengi esiyiphiwa esibhedlela nxa sigula, ngodokotela, yandise ukuba phakathi kwamabhokisi, njalo amabhokisi ayabe evaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya, njalo futhi ayabe ebhaliwe.

Abantwana abancane labo balayo imithi abayinathayo nxa bekhwehlela. Imithi yandise ukuba phakathi kwamabhokisi. Imithi enathwa ngabantwana ilula ukubonakala ngoba isikhathi esinengi iyabe ilomfanekiso womntwana ebhokisini.

Imbodlela yomuthi onathwa ngabantwana abancane. Ilomfanekiso womntwana, ilesivalo esimhlophe. Eceleni kwembodlela, kukhona ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe, lalo lilomfanekiso womntwana okhasayo.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe eceleni lilombala oluhlaza, libhaliwe ibizo lomuthi labhalwa lezixwayiso indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo abantu abanengi abathandi ukubala pokubhaliweyo ebhokisini.

Ibhokisi lomuthi .Lingaba ngelamaphilisi lilombala omhlophe . Libhaliwe ngamabala ibhokisi leli ibizo lomuthi kumbe elamaphilisi .Abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo ebhokisini .

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi atshiyeneyo. Iskhathi esinengi amaphilisi ayabe efakwe phakathi kwebhokisi elivaliweyo ukuze engatshaywa ngumoya. Ibhokisi eliyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi ngombala obomvu.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kwezinye indawo obomvu libhaliwe ibizo lamaphilisi ngamabala amnyama labhalwa lokuthi amaphilisi kumele asetshenziswe njani.

Amaphilisi abantu abawanathayo ayimihlobo eminengi etshiyeneyo njalo amaphilisi isikhathi esinengi andise ukuba sebhokisini eliyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo. Alombala omhlophe. Eceleni kulebhokisi elilombala omhlophe. Kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Kubhaliwe ibizo lamaphilisi, ngombala omhlophe, langombala omnyama..

Umuthi ophakathi kwebhokisi elimhlophe phezulu. Ubhaliwe ibizo lomuthi lowu. Kwaphinda kwabhalwa !angendlela okumele abantu bawunathe ngakhona.

Ibhokisi lamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi kanye lamabala amhlophe, elilombala omhlophe ibhokisi. Eceleni kwebhokisi kulamaphilisi alombala olithanga.

Eminye imithi eminengi enathwa ngabantwana abancane iskhathi esinengi yandise ukuba lemfanekiso yabantwana emabhokisini njalo kwesinye isikhathi iyabe ibhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngamabala amhlophe.

Amagabha alemithi yesikhiwa. Amagabha alombala omhlophe, wonke alezivalo ezimhlophe. Njalo kubhaliwe ibizo lomuthi lapha egabheni lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Imithi eminengi ingaba ngeyokukhwehlela iyabe iphakathi kwamabhokisi. Amabhokisi lawa ayabe evaliwe njalo ebhaliwe ibizo lomuthi lezixwayiso zokuthi umuthi kumele usetshenziswe njani. Imbodlela yomuthi eseceleni kwebhokisi elesivalo esimhlophe.

Igabha lomuthi elilombala omnyama lesivalo esimnyama libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi ophakathi liphinde libhalwe lendlela umuthi osetshenziswa ngawo.

Amaphilisi asegabheni elikhanyiselayo ayimihlobo eminengi enathwa ngabantu. Amanye njalo amaphilisi alombala oyiphinki amanye abe lombala omhlophe. Igabha leli lamaphilisi libhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Imbodlela encane eluhlaza enamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo abomvu. Eceleni kule bhokisi elikhulu elomuthi elilombala omhlophe elibhaliweyo lalo ngamabala amnyama kanye labomvu.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Umduli ngemuva unamathiselwe amaphetshana amanengi, amanye alemifanekiso. Abantu abanengi abesifazana kanye labesilisa labantwana labanye ababhabhule abantwana abancane bahlezi.

Bamile abantu, balindele ukuhlala ezitulweni behlolwe ngabezempilakahle abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lemzila emhlophe. Kuletafula elivalwe ngelembu elibomvu. Phezulu kulamalephuthophu asetshenziswa ngabezempilakahle.

Umama umile, umntwana bamlalise phezulu kwetafula ngabezemilakahle. Owesilisa owezempilakahle ubambe umntwana uyamhlola. Kukhona njalo abanye abantu duzane kwabo abamileyo.

Abezempilakahle bamile bagqoke impahla ezimhlophe Emakhanda bavalile bavala amakhala kanye lomlomo. Ezandleni lapha bagqokile njalo amagilovisi alombala omhlophe Isigulane silele embhedeni silwela impilo yaso

Abantwana besikolo ,basesikolo bagqoke ama uniform .Amahembe alombala olithanga ,basemjingweni bayazidlalela. Abantwana bayathanda ukudlala njalo kuyenze befunde ukubambana.

Intende elilombala olithanga kanye loluhlaza kukhona abantu phakathi kwetende leli njalo kukhona ababili owesifazana lowesilisa abami phambi kwetafula elaliswe umntwana.

Umntwana wahamba esibhedlela elimele lapha embaleni .Ngakho umntwana usesizwa ngcono usekwanisa ukuvuka ahlale embhedeni ebobotheke usejabulile umntwana.

Abantwana abancane abamileyo lomama wabo bami endlini eyakhwe ngodaka. lndlu lezi zitholakala emakhaya izikhathi ezinengi. Abantwana bathwele inkukhu ezandleni.

Abantwanyana abancane abasakhulayo bayazidlalela bayenza umdlalo wokuncintiswana begade amabhasikili. Bamile emgwaqweni babambe amabhasikili abo njalo bagqoke lempahla zabo zokugada amabhasikili.

Kwesinye isikhathi kuhle ukuthi nxa singabantu sizwile ukuthi kulomkhuhlane osumemethekile osuqedile abantu, sigijimele esibhedlela siyethola ukusizwa ngokuhlatshwa amajekiseni. Abantu abanengi bahamba esibhedlela nxa sebegula.

Umntwana uphume izilonda esihlathini kanye laseceleni kwendlebe eziphuma igazi. Kumele umama amgijimisele esibhedlela ayethola ukulatshwa ngodokotela.

Umntwana uphume izilonda lapha ebusweni duzane kwendlebe. Kukhona umkhuhlane osuhlasele umntwana. Umntwana kumele emgijimisele esibhedlela ayebona odokotela athole usizo.

Owezempilakahle omileyo ogqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Uthwele imithi esemagabheni amancane ezandleni.

Abezempilakahle abamileyo omunye ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka wavala ikhanda, wavala amakhala kanye lomlomo ngesifonyo esilombala omhlophe esandleni uthwele usiba uyabhala ebhukwini olithweleyo.

Abantu abamileyo. Abesifazana labesilisa, bonke bagqoke amajazi amhlophe phezulu, ezandleni abanye bagqoke amagilovisi, njalo bonke bavalile lapha emakhaleni kanye lemlonyeni.

Abezempilakahle, amankazana lamajaha abasakhulayo basesibhedlela bagqoke impahla ezimhlophe bonke ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omhlophe. Kulombheda lapho isigulani esilele khona.

Abezempilakahle abanye bonke bagqoke impahla ezimhlophe, ezandleni lakho bagqokile ama gilovisi alombala omhlophe. Kukhona isi gulane esileleyo lapha embedeni abasilaphayo

Isikhona imitshina ehlola omama abazithweleyo umama ahle abakwazi ukuthi uzithwele umntwana oyini khona ezahamba eyethenga impahla zalowo mntwana kungaba yinkazana kumbe ngumfana

Owesifazana ongudokotela ugqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithulusi yabodokotela abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo. Uphakamise isithupha emoyeni uyabobotheka uveze amazinyo amhlophe.

Abantu ababili, owesilisa kanye lowesifazana, bonke ngodokotela. Bagqoke amajazi amhlophe. Owesilisa ugoqe izandla, owesifazana uthwele usiba njalo ugaxe ithuluzi yabodokotela enta entanyeni uyahlekelela.

Sebedanile abafana omunye wabo uselimele kade bedlala ibhola. Sebemile sebebambe amaqolo. Kodwa kukhona ababili abezempilakahle abamsizayo umfana. Bagqoke okubomvu phezulu.

Owesifazana ongudokotela, ogqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithulusi yabodokotela abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo emuntwini ogulayo. Uyabobotheka uveze amazinyo amhlophe nke.

Umuntu ulele embhedeni bayamhlola lapha emlonyeni owezempilakahle owesifazana ogqoke impahla eziluhlaza wagaxa ithulusi yabo dokotela ngemuva kwakhe kulomtshina.

Owesilisa omileyo owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe phakathi ugqoke iyembe emhlophe wabopha lethayi uvule amehlo

Owesilisa owezempilakahle osesibhedlela umile ugqoke ijazi elimhlophe .Phambi kwakhe kuletafula . Phezu kwetafula kugcwele imithi eminengi eminye isemabhokisini eminye njalo isemagabheni.

Owesilisa othengisa ekhemesi umile ugqoke ijazi elimhlophe. Ngemuva kwakhe kulekhabothi elombala omhlophe ogcwele imithi eminengi esemabhokisini kukhona lapho okubhalwe khona phezulu ngamabala aluhlaza.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo ezigoqela lamalambazi adliwa ngabantwana abancane abasamunyayo ayabe ephakathi kwamabhokisi. Kukhona njalo lemithi eminengi etshiyeneyo esemabhokisini.

Ekhemisi kule bhakane elimhlophe elibhaliweyo ibizo lekhemisi isakhiwo sakhona siyakwe kuhle kakhulu phezulu sipendiwe phansi lapha emdulwini kulotshani obuluhlaza.

Ekhemisi kulekhabothi elombala omhlophe kanye leluhlaza lapho ababeke khona amabhokisi emithi etshiyeneyo amabhokisi lawa atshiyene ngokombala kanye lokubhalwa okutshengisela ukuthi imithi ephakathi iyelapha izinto ezitshiyeneyo.

Nxa ugula, gijimela ekhemisi uyethenga umuthi. Kukhona eminye imithi ekhemisi abakuthengisela yona ngaphandle kwencwadi kadokotela. Njalo eminye bayala bayabebefuna incwadi evela kadokotela ukuze bekuthengisele.

Imota yesibhedlela ethwala abantu abagulayo abangasakwanisi ukuzihambela bodwa esibhedlela. Imota le ilombala omhlophe kanye lomzila obomvu. Imile esibhedlela kulamaluba acecisileyo esibhedlela lotshani obuluhlaza

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi elapha abantu abagulayo esikubiza sithi kusekhemisi, imnyango ihlala ivuliwe ukuze abantu bengene phakathi bezothenga abayabe bekufuna.

Ngemuva kokubana odokotela esibhedlela bekubhalele umuthi ukuthi uyethenga, bayasikhuthaza ukuthi siyethanga ekhemisi ngoba imithi yabo isemthethweni.

Ekhemisi, kwandise ukuba lebhakane, esangweni. Eliyabe libhaliwe ibizo laleyondawo. Ukwenzela ukuthi abantu abayabe bebuya bedinga. Bangathwali nzima. Bahle babone ibizo ebhakaneni.

Umnyango wekhemisi uhlala uvuliwe ngaso sonke isikhathi .Ukuze abantu abazothenga bengene .Kuyabe kule khabothi emhlophe lapho okuyabe kufakiwe khona imithi esemabhokisini etshiyeneyo .

Ekhemisi kukhona izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezithengiswayo okugoqela amaphilisi kanye lemithi etshiyeneyo .Kukhonanjalo lamanzi .Umuntu angabuya egula ebulawa likhanda sebemthengisele amaphilisi uyahle enathe ekhemisi ngoba kulamanzi.

Izitolo ezinengi, kungaba kusekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo, zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo lekhemisi, njalo umduli wekhemesi upendiwe. Umduli ogombolozele ikhemisi uyakhwe ngezitina ezibomvu.

Ekhemisi ungakangeni phandle duzane kwezihlahla kukhona ibhakane elibhaliweyo, ibizo lekhemisi laphindwa labhalwa lenombolo. Nxa ufuna ukutshayela ikhemisi ucingo uyasebenzisa inombolo zonalezo.

Ekhemisi nxa ungena esangweni kulesihlahla eceleni ,esikhulu esilamahlamvu aluhlaza. Umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu, igedi eliphendiweyo ngephenda elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Izakhiwo ezinengi ekhemisi lapho esithola khona amaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela kwandiswe ukubhalwa phezulu emdulini ngamabala amhlophe ibizo lekhemisi .

Ekhemisi sithola imithi eminengi eyabe iphakathi kwamabhokisi ikhona njalo imithi elapha abantu abalamehlo abuhlungu layo iyabe iphakathi kwamabhokisi leminye eyabe iphakathi kwamambodlela amancane alezivalo ezimhlophe

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni. Bahlezi abantu bakhona ababuyileyo ukuzohlola imikhuhlane etshiyeneyo, owesifazana uhlezi bamfake utshina owokuhlola i BP.

Abezempilakahle basesigabeni bafike bafaka itende labo elilombala omhlophe phezulu lomzila olithanga loluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Eduze kwetende kulezihlahla ezinkulu.

Bahlezi abantu bezempilakahle ezitulweni ezilokubomvu ngemuva. Abesifazana kanye labesilisa baphakathi kwendlu enkulu ependiweyo umduli. Kukhona owesifazana omileyo phambi kwabantu laba omunye njalo uhlezi esitulweni phambili.

Abantu abanengi abasemkhankasweni wezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abahlezi ezitulweni ezilombala obumvu kanye lolithanga, balalele abakufundiswayo kuleyo ndawo.

Abantu bagcwele emkhankasweni owezempilakahle sebefundisiwe omama labobaba indlela okumele beziphathe ngayo nxa besiya emacansini ukuze bevikeleke bengatholi imikhuhlane eminengi leminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Sebejabulile. Bayazigidela.

Abezempilakahle abahleziyo njalo kukhona omunye omileyo. Omunye uthwele usiba uyabhala phezulu kwetafula, omunye ugqoke isikipa esilombala amhlophe lama gogorosi.

Abazempilakahle abasemkhankasweni bahamba bedomba ingcekeza phansi bathwele amasaka amakhulu njalo ezandleni lapha bonke bagqokile amaglavisi.

Abezempilakahle abesifazana kanye labesilisa bagqoke izikipa. Izikipa ezilombala obomvu, ezibhaliweyo ngamabala amhlophe phambili. Bami duzani kwemota elombala omhlophe.

Abezempilakahle abahamba bebhoda ezigabeni befundisa abantwana abasakhulayo kanye labantu abadala indlela okumele beziphathe ngayo njalo lendlela okumele bazivikele ngayo emkhuhlaneni bagqoke izikipa ezilombala omhlophe.

Abantu akade besemkhankhasweni . Umkhankaso usuphelile basebecabanga ukuthi bethathe umpikitsha .Abesilisa kanye labesifazana bamile kukhona amatafula, phezulu kwetafula kulebhuku. Indlu abami kiyo ipendiwe.

Abezempilakahle bamile abesifazana kanye labesilisa abasakhulayo .Bagqoke amajazi amhlophe bonke abanye njalo bafake izandla emajazini kukhona izitulo ngemuva kwabo ezokuhlala ezilombala oluhlaza .

Abezempilakahle basendlini kugcwele abantu abanengi abamelele ukuhlolwa imikhuhlane etshiyeneyo. Umama uhlezi, eceleni kwakhe kuletafula elomtshina wokuhlola ibp. Owezempilakahle usehlola umama.

Bahlezi abadala emkhankasweni wezempilakahle basukume ngobunengi phambili kukhona amalembu alombala oluhlaza lolithanga njalo kuleziphathamandla eziphambili abezempilakahle.

Abezempilakahle sebeyenze amabhuku lapho abafundisa khona abantu, ngokuthi bezivikele njani emikhuhlaneni eminengi amabhuku lawa bayahamba bebhoda behamba besipha abantu ukuthi bebele.

Bahlezi abantwana etshanini obuluhlaza. Abantwana baphethe imiganu, emiganwini lapha kulokudla okumnandi bayazidlela abantwana.

Abantu basemkhankasweni owezempilakahle. Abanengi bagqoke izikipa ezilombala omhlophe, bayazithokozisa bajabule abanye sebeze beqakeza izandla baziphakamisele phazulu. Phambi kwabo kukhona lezipho abaziphiweyo.

Amankazana asakhulayo agqoke izikipa eziluhlaza, bami lowezempilalakahle. Abantwana laba bafundela ukuthunga, bayathunga kungcwele amalembu phezulu kwetafula.

Abesifazane abane abamileyo, abathathu bagqoke izikipa ezifananayo bavalile amakhala ngezifonyo zombala omhlophe. Omunye ngowezempilakahle ogqoke isifonyo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owezempilakahke ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi embhedeni esibhedlela uthwele umntwana oyinkazana omuhle ogqokiswe kuhle kakhulu, kukhona eminye imbheda eminengi lapha esibhedlela.

Ukuzithwala kuyinto enhle kwabesifazana. Umama uhlezi, isisu sesisikhulu kakhulu. Ugqoke okumnyama phansi laphezulu wafaka ijakhethi phezulu. Uthwele umganu, uyadla

Owesifazana usesibhedlela uhlezi abezempilakahle bamhlaba ijekiseni lapha engalweni. Umama ucele ukuthi bemhlabe ijekiseni yokuthi imvikele engazithwali, oweze mpilakahle ugqoke amagilovisi amhlophe.

Abesifazana abahleziyo abajabulileyo ,phambikwabo kulamathafula. Omunye ogqoke okumhlophe phezulu phambikwakhe kulesipho osivulayo esiphakathi kwamabhokisi.

Abezempilakahle bavakatshele esikolo. Kukhona abantwana besikolo abahleziyo. Baphathele abantwana besikolo amabhuku ayabe ebhaliwe indlela abantwana okumele baziphathe ngayo nxa besasesikolo.

Nxa abantu besiya lapho okudlalwa khona ibhola .Kungaba ngumncintiswano ,kuyabe kukhona ibhokisi elilombala oluhlaza .Eligcwele izinto ezinengi ezitshiyeneyo ,nxa abantu sebelimele bengakabahambisi esibhedlela, bayabalapha ngalezo zinto. Okugoqela lezigelo ziyabe zikhona ,lamabhanditshi konke.

Owesifazana ogijima nsuku zonke ekuseni kanye lantambama engakalali elungiselela umncintiswano okhona owokugijima uyazivoxavoxa uphakamise izandla zakhe phezulu uyenza umzimba wakhe uqine

Ikhona imitshina ehlola abantu abayenza ezemincintiswano kungaba yikugijima kumbe ukudlala ibhola ukuze bebone ukuthi imizimba yabo ingabe ikulungele yini ukuthi bayenze okokugijima kumbe ukudlala ibhola.

Kwesinye isikhathi nxa umuntu egijima uyakwanisa ukukhubeka avuvuke unyawo, engahamba esibhedlela kukhona okuyisicathulo okulombala omhlophe okwerubber odokotela abafika bamqokise khona, okuzamcedisa ukuthi engezwa ubuhlungu obukhulu nxa ehamba.

Isitulo esisetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo etshiyeneyo bengabe begijima, isitulo lesi silombala omnyama silamavili amnyama phansi umuntu uyabe ezivoxavoxa kulesi situlo.

Abantu abanengi abayenza, ezemidlalo kungaba yikugijima kumbe ukudlala ibhola, kukhona lapho abahamba khona besiyajima okulensimbi ezinengi ukuze imizimba yabo ihlale iqinile ngaso nkisikhathi.

Owesilisa othe egijima ekuseni wawa walimala idolo ulibambile uliphakamisele phezulu kumele aye esibhedlela ayethola ukwelulwa ngodokotela esandleni ugqoke indandatho.

Kukhona imitshina ehlola abantu abayenza ezemidlalo ukuze bebone ukuthi imizimba yabo iyenelisa ukuthi beyenze leyo midlalo, kuyabe kulemitshina eminengi lembheda abafika belale khona nxa behlolwa.

Owesifazana ogijima nsukuzonke ekuseni lantambama engakalali ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile njalo engabi yisidudla kakhulu, uyazivoxavoxa ubambe unyawo lwakhe esinye isandla usifake eqolo.

Imitshina eminengi esiyithola esibhedlela eminye ilamavili phansi, phezulu eminye njalo iyabe ilabomabonakude nxa udokotela ekuhlola uyabe ekhangele kumabonakude.

Amathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi. Agoqela izigelo lazo zikhona isigubhu, ithulusi odokotela abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo, iphetshana elimhlophe, umakhala ekhukhwini lokunye okunengi nengi.

Owezempilakahle omileyo uthwele umtshina esandleni esilombala omhlophe uhlola isigulani esilele embhedeni, eceleni kwakhe kukhona umabonakude omsebenzisayo.

Umtshina omhlophe olentambo emnyama, ukuze usebenze kumele usebenze ngama getsi nxa amagetsi engekho umtshina lo kawusebenzi.

Ithuluzi ebekwe phezu kwelaphithophu ithuluzi leyi siyithola esibhedlela isetshenziswa ngodokotela nxa befuna ukuhlola inhliziyo yomuntu ogulayo ukuthi itshaya kuhle.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela, imitshina ehlola umkhuhlane wetshukela lemitshina ehlola ukutshisa komzimba womuntu ogulayo leminye ehlola iBP.

Umuntu ohleziyo phambi kwetafula kulomutshina osetshenziswa ukuhlola i"BP". Umuntu lowu uyazihlola umkhuhlane we"BP" kuqakathekile ukuthi ahlale ekwazi ukuthi i"BP" yakhe iphansi kumbe ikhwelile.

Ikhompuyutha kumbe yilephuthophu lapho umuntu oyabe ebhala khona, phezulu kukhona ithuluzi le egaxwa ngodokotela entanyeni abahlola ngayo isigulane befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle.

Izihlahla esizithola egangeni kumbe esizithola emagumeni ekhaya ziyelapha zonke izihlahla. Okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi isihlahla silapha wuphi umkhuhlane.

Amahlamvu ezihlahla kumbe impande kungaba ngamaxolo, esikuthola ezihlahleni ezigcwele egangeni kulusizo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu abantu abagula bezelaphe ngemithi yesintu.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu loba bengaguli imizimba yabo ihlala iqinile ngaso sonke isikhathi .Imithi yesintu ibalulekile empilweni zabantu njalo siyithola lula asithwali nzima .

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni zilamaluba alithanga konke lamahlamvu aluhlaza. Konke sikuthola egangeni kulusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo. Izihlahla ziyelapha. Okuqakathekileyo yikuthumuntu abekwazi ukuthi ziyelapha iphi imkhuhlane.

Izihlahlakazana ezilamaluba amhlophe kanye lokulithanga esizithola egangeni ziluncedo kakhulu empilweni zabantu abasebenzisa imithi yesintu nxa begula bayazilapha ngalezi izihlahlakazana.

Isihlahlakazana esitholakala egangeni esilamahlamvu aluhlaza. Isihlahla lesi siluncedo kakhulu empilweni zabantu. Abanye ngabathatha amahlamvu esihlahla lesi kumbe impande besiyazelapha.

Abantu bakudala babengahambi ezibhedlela ngoba izibhedlela zazikhatshana, ngakho abantu abanengi babephila ngemithi yesintu. Umuntu wayengaze agule njani waye zelapha ngemithi leyo engayi esibhedlela.

ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni azikhuli zisiyaphezulu zikhula zinaba njalo zilahlamvu amakhulu aluhlaza zilusizo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu abathanda ukusebenzisa imithi yesintu

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu .Nxa abantu begula loba abangaguliyo bayanatha imithi leyi ngoba ilula ukutholakala siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni .

Imithi eminengi eyabe iyimphuphu, abanye bayayifaka phakathi kwelambazi. Ikhona njalo eminye imithi ephekwayo, yonke siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Ungawomisa impande kumbe uwomise amahlamvu.

Isihlahlakazana esikhula sinaba esilamahlamvu amakhulu aluhlaza silusizo kakhulu. Abanye bayabuya bethathe impande zesihlahlakazana lesi abanye njalo ngabathatha amahlamvu besiyazelapha.

Eminye imithi yesintu, bayabe sebeyihlanganise lemithi yesikhiwa. Befake phakathi kwetshubhu, kumbe yisigubhu, esiyabe simhlophe. Silomfanekiso oluhlaza. Kungaba ngamafutha, kungaba ngamafutha agcotshwa ngabantu, abalezikhumba ezilumayo.

Igabha lama philsi elilombala omhlophe elinamathiselwe iphetshana elilombala oluhlaza owesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa ukuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Isihlahlakana esilamahlamvu acijilele esimile phakathi kotshane, abanye bayabuya wequphuma isihlahlakazana lesi, befuna ukusebenzisa imphande zaso, ziyanceda kakhulu emuntwini obulawa lizinyo.

Izihlahla zemvelo ziluncedo kakhulu empilweni zabantu, kulapho esithola khona amahlamvu kumbe amaxolo kumbe impande nxa sifuna ukuzelapha njalo siyathola lezithelo ezidliwayo ezihlahleni ezisegangeni.

Amahlamvu ezihlahla esizithola egangeni abanye bengathatha impande abanye njalo bethathe amahlamvu lawa beyewawomisa bewagige abeyimpuphu nxa umuntu esidla ilambazi nsukuzonke ekuseni uyafaka phakathi, kuyayenza umzimba uqine njalo kuyavikela kweminye imikhuhlane.

Umuthi wesintu ohlanganiswe leminye imithi yesikhiwa bayenza amafutha okugcoba aphakathi kwetube emhlophe ebhaliweyo. Amafutha lawa agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma.

Umganu omhlophe olamahlamvu aluhlaza phakathi. Eceleni kulembodlela ezimbili ezilomuthi wesintu oyelapha abantu abagulayo.

Imithi yesintu egcwele emangcebethwini atshiyeneyo eminye ilamaluba amhlophe kanye lalithanga eminye njalo iyizigojwana ezincane eminye njalo ilokhu injalo ingamahlamvu ababuye lawo egangeni yonke iyelapha.

Eminye imithi yesintu iyafakwa phakathi kwamabhokisi .Ibhokisi elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala aluhlaza njalo laba lomfanekiso .Kweyinye indawo lilombala olithanga .

Izihlahlakazana esizithola egangeni ezilamahlamvu kanye lamaluba azo. Ziluncedo kakhulu. Abantu bayawomisa amahlamvu kanye lamaluba begige kube yimpuphu bezelaphe.

Ibhokisi elilomuthi wesintu phakathi, elilombala omhlophe, elibhaliweyo ngamabala aluhlaza, eceleni lilombala olithanga. Nxa abantu benatha itiye bayafaka umuthi lowu phakathi, osebhokisini.

Amanye amaphilisi esiwanathayo nxa sisizwa ubuhlungu kumbe sigula ayabe eyenziwe ngemithi yesintu sebeyihlanganisile leminye imithi yesikhiwa beyenze amaphilisi.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, isihlahlakazana lesi siluncedo kakhulu ebantwini, abanye bayathatha amahlamvu kumbe amaxolo esihlahla nxa begula besiya zelapha.

Isigubhu esilombala olithanga esibhaliweyo ngamabala abomvu esomuthi onathwa ngabantu abagulayo, njalo kukhona amagabha alombala omhlophe wonke alezivalo ezimhlophe.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza ziyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu abagulayo abanye njalo bazelapha ngempande zezihlahla lezi.

Emadolobheni abantu sebethengisa imithi yesintu. Bayabe beyifake emagabheni. Izivalo zamagabha ziluhlaza. Eminye njalo iyabe iphakathi kwamambhodlela alezivalo ezimhlophe.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo kanye lamalemoni, kuyelapha kakhulu nxa umuntu egula. Amalemoni ungawasikelela uhlanganise lejinja ibilise, ayalapha isifuba esibuhlungu.

Amafutha okugcoba emlonyeni asetshenziswa kakhulu ngabesifazana bahlala bezigcoba ngawo ayenziwe ngomithi wesintu ohlanganiswe lemithi yesikhiwa.

Eminye imithi yesintu kulezi insuku sebeyihlanganisa leminye imithi yesikhiwa beyenze amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi amhlophe ayabe evaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Umuthi wesintu oyelapha abantwana abancane, ufakwe phakathi kwegabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe, labhalwa ngamabala ukuthi ngumuthi wabantwana abancane.

Igabha lamafutha awokugcoba ,amafutha lawa ayenziwe ngeminye imithi yesintu .Sebeyihlanganise leminye imithi yesikhiwa, agcotshwa kakhulu ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma.

Eminye imithi yesintu sebeyifaka ezigubhini ezinkulu behambe beyeyithengisa . Abantu sebezenzela imali . Imithi yesintu ilula ukutholakala, siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni.

Amaphilisi amanye eyenziwe ngezihlahla esizithola egangeni sebezihlanganisile leminye imithi yesikhiwa ayabe elombala omhlophe njalo efakwe egabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu.

Isihlahla sesihaqa singumuthi kakhulu njalo siyelapha ikakhulu umuntu oyabe elenyongo etshona ehlanza ungathatha isihaqa unathe iyaphela inyongo.

Kulesihlahla esisithola egangeni njalo abanye bayasihlanyela emakhaya esibizwa kuthiwa ngesemoringa. Imoringa iyelapha kakhulu loba yiwuphi umkhuhlane.

Amahlamvu aluhlaza bayawathatha abanye befike bewawomise bebesebewagiga abeyimpuphu. Umuntu nxa enatha itiye uyafaka phakathi eyelapha eminye imikhuhlane.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi kukhona njalo isihlahla okuthiwa lichena esisithola egangeni siluncedo kakhulu ebantwini abagulayo abelezilonda kumbe ezifuyweni ezifuywe emakhaya ezigoqela inkukhu uyafaka emanzini anathwa zinkukhu.

Izihlahla esizithola egangeni kungaba lezinye esizithola emakhaya ezihlanyelwayo zonke zilosizo kakhulu. Ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni abantu abanengi abathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu.

Egangeni kumila izinto ezinengi ezitshiyeneyo Ezinye zilobungozi izihlahla. Ezinye njalo ngeziyelaphayo .Abantu abanengi abayaziyo imisebenzi yezandla .Ngabantu esibabiza sithi zinyanga kumbe izangoma . Ziyelapha abantu ngemithi yesintu etshiyeneyo.

Isihlahla esimila eceleni komduli oyakhwe ngezitina ezibomvu. Abantu abathwali nzima, bayabuya bezothatha amahlamvu esihlala lesi. Abanye njalo ngabathatha amaxolo besiyazelapha.

Ikhona imithi elapha isifuna esibuhlungu nxa umuntu ekhwehlela uyakwanisa ukusika ilemon uthathe lamahlamvu elemon kanye le ginger le garlic ubilise ube usunatha ubuhlungu buyaphela esifubeni.

Ugogo uyinyanga eyaziwayo esigabeni abantu abanengi abagulayo bayahamba kugogo besiyadinga usizo kungaba ngabanye abafuna inhlanhla labo bayahamba kugogo, ugogo ulapha abantu ngemithi eminengi etshiyeneyo.

Izihlahlakazana esizithola egangeni zilusizo kakhulu ezinye njalo ziyathela izithelo ezidliwayo abantu bayasuka emakhaya besiyadinga lezi zithelo. Izithelo lezi zenza imizimba yabantu iqine.

Imithi yesintu abantu abanengi bayathanda ukuzilapha ngayo nxa begula ngoba ilula ukutholakala, siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni, ezinye ezilamaluba amhlophe.

Abantu abanengi balokhe besasebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni abanye ngabathatha amahlamvu besiyawawomisa bezilapha ngawo.

Balokhe besekhona abantu kulezinsuku abalokhe besazisebenzisela imithi yesintu imithi yesintu ilula ukutholakala ngakho abantu abanengi abagula imkhuhlane etshiyeneyo bayazilapha ngaleyo mithi

Amahlamvu esiwathatha egangeni sizozelapha abantu bayafika bewafake elangeni awome. Nxa esewomile bee seebewachola abe yimpuphu. Nxa umuntu esidla ilambazi ekuseni uyafaka phakathi.